Fitaovana fanodonana ranom-boankazo mandeha amin'ny herinaratra, ary amidy amina tranombarotra lehibe eto an-toerana. Vita avy any ivelany izy io, satria tsy mahay mamokatra ny toa an'io ny malagasy.

Ny lasitra fanamboarana mofo mamy dia misy endriny isankarazany. Ao ny boribory, lavalava, ary efajoro. Tena ilaina izy itony.

Piarak'andro mitondra ny sarety sy ny ombiny hody ; avy teny an-tsaha ; nanara maso ny voly vary sy ny fambolena maro samihafa mba tsy ho lanin'ny biby.

Ny lolo dia bibikely manidina, manana elatra izy ary misy loko isan-karazany : ao ny volontany, misy mena kely toy ny hoe maso mampatahotra izany.

Tendrombohitra sy havoana goavana eto Madagasikara. Ny faritra atsimon'ny nosy no tena hahitana azy ity ary be mpitsidika rehefa vanim-potoana fialan-tsasatra.

Lalan-drano atỳ antanan-dehibe. Tsentsina izy io ka sokirina sy alàna ny loto ao aminy. Trohana amin'ny alalan'ity fantsona lehibe miloko mavo ity izany.

Toeram-pivarotana hani-masaka iray eto an-drenivohitra, ahitana karazan-tsakafo toy ny ranom-boankazo, ny mofo isan-karazany ary ny ronono sy iaorita.

Ny eto madagasikara dia antsoina hoe nosy maitso, noho izy feno zava-maniry isankarazany, eto izao dia bozaka ary raketa no tazana naniry eny andalana izy amin'ny iny lalam-pirenena fahafito iny.

Pibasy amidy eny an-tsena voankazo anisan'ny tsary io, mamimamy ilay izy, somary marikivy koa indraindray. Izy io rehefa manta dia hoanina miaraka amin'ny sira sy sakay. Tandremana ihany fa mankarary kibo.

Trano fisakafoanany iray lehibe eto an-drenivohitra, tena mihaja ary matsiro ny sakafo amidin' izy ireo ny fandraisana moa dia tena mahafa-po ka manasa antsika rehetra hitsidika izany.

Kaopy gasy miisa enina, noravahana baobaba, maky ary ravinala. Kanto sady mampalaza an'i Madagasikara.

Rehefa vokatra ny manga dia mora ny vidiny eny an-tsena ary vetivety dia lo moa izy ity ka tsara raha hohanina izy mbola somary manta iny.

Fitaovana tena ilaina ao antokantrano ny fanamafisampeo. Natao hihainoana ny hira sy ny sarimhietsika malaza amin'izao fotoana. Ny tanora moa no tena mpankafy izany.

Mpivarotra amoron-dalana. Eny Analakely no ahitana azy ito ; satroka no manavanana anazy ary feno isan-karazany io. Rehefa tsy misy mpanontany moa dia mamaky gazety izy handaniana andro.

Trano fivarotam-boky iray eto an-drenivohitra: isan-karazany ny entana amidy ao an, misy ho an' ny ankizy kely, ho an' ny lehibe ary ny tantaram-pitiavana no betsaka ao.

Lohatenin-gazety iray eto Madagasikara, mivoaka isanandro manerana ny nosy ; mitantara vaovao ara-politika, ara-panatanjahantena, sosialy sy ekônomika ary trangam-piarahamonina isankarazany.

Takelaby iray lehibe eto andrenivohitra, no misy dokam-barotra nataona orinasa goavana iray mikasika ny fampiratiana sy ny ady hevitra ho an'ny mpiaramiombonantoka ara-toekarena eto Madagasikara.

Tranomabrotra iray lehibe ahitana karazan'entana toy ny fahitalavitra, ny vata fampangatsiahana ary ny fatana mandeha amin'ny herinaratra. Avy any Frantsa avokoa moa ny entana.

Tovolahy mainty fihodirana, nanao volo sy volombava tamina toeram-pihetezana matihanina iray. Somary nokikisana tamin'ny haratra ny sisin'ny tarehiny.

Akoho lahy miloko fotsy sy mavo ary mena nafarana avy any an-dafy izy ity tsy gasy ary hita fa tena mahay miady tokoa.

Fianakaviana malagasy, nandeha nitsangantsangana fa fety ny andro ary any anaty ala. Eo am-pisakafoanana izy ireo no mijery ny hadalan'ny zafikeliny.

Ianareo ve mahatsikaritra fa ny famaky dia fitaovana tena miasa tokoa, na any an-tsaha, na ao an-tanàna ? Ilaina amin'ny fikapana hazo izy io ary ny kitay no ampiasana an'azy rehefa ao an-trano.

Firavaka volamena. Ny vehivavy no tena mpanao azy itony amin'ny lanonana. Somary matevitevina izy ity ka mety hanintona ny mpangaro-paosy sy ny mpanao sinto-mahery. Mila mitandrina isika izany e !

Làlana eny Analakely, akaikin'ny Lapan'ny tanànan'Antananarivo. Misy olona maro mifamezivezy moa eny rehefa andavanandro. Hipoka olona kosa eo rehefa fotoanan'ny fety.

Kahie ho an'ny ankizy vavy miloko mavokely izy ity, natao andraisana ny fanazavan'ny mpampianatra rehefa any an-tsekoly. Misy penina nampiarahana aminy.

Arabe eto an-drenivohitra novitaina tamin'ny rarivato, tamin'ny andron'ny repoblika fahatelo. Efa antitra ny foto-drafitr'asa, ary ny lakan-drano moa dia tsetsina ka mivoaka ety ny loto rehetra.

Amin'iny lalam-pirenena fahafito iny dia ahitana karazana tanimbary. Ao ny manao voly vary an-tanety, ao kosa ny manao antanan-tohatra.

Peratra mariazy vita amin'ny volamena ny iray ho any ra lehilahy ny iray ho an-dravehivavy misy vato soa moa eo ambonin'izany. Tsara ny mifankatia zareo.

Gazety malagasy nadiaka tamin'ny teny frantsay. Misy ny vaovao ara-politika, ara-tsosialy, ekonomika sy trangam-piarahamonina maro samy hafa sy dokam-barotra ny orinasa lehibe.

Vary sosoa natao sakafo maraina miaraka amin'ny ovy sy karaoty ary hen'omby. Atao ahazahoana hery mba hiatrehana ny tontolo andro.

Fitaovana ao an-dakozia. Natao hanamboarana kafe vao maraina. Mandeha amin'ny herinaratra izy ity. Amidy amina tranom-barotra goavana eto andrenivohitra. Vahiny moa no nanamboatra izany.

Lohatenin-gazety iray mivoaka isan'andro eto Madagasikara. Ahitana vaovao politika, toekarena, sosialy ary trangam-piarahamonina isankarazany. Tsy lafo ny vidiny ary takatrin'ny besinimaro.

Milina fanjairana amin'ny irony efa avolenta irony. Miloko manga sy fotsy ary feno bokotra isankarazany. Tsy hain'olona mbola tsy nampiasa azy mihitsy io.

Manam-pahaizana momba ny fanorenana sy ny asa vaventy, no mifandinika mialohan'ny hanatanterahana ny fotodrafitrasa nokasain'ny filoha hajaina Andry Nirina Rajoelina ho atao.

Boky miisa anankiroa : ny iray fotsy, ary ny iray volomboasary. Ny tontolon'ny fanahy sy ny tsy hita maso moa no tena resahana ao, ary mpanoratra vahiny no nanao izany.

Vorona tsy fahita eto Madagasikara toy ny blôky fotsy ary misy sanga mavo, ny masony moa mainty, ny vavany koa toraka izay.

Zava-maniry eo an-jaridaina toy ny hoe bozaka nefa lehibe, maka endrika tahona mananasy nefa tsisy voany, hambolena eny amin'ny sisin-drindrina izy matetika.

Fitaovana iray tena ilaina ao an-tokantrano, natao hampirimana ireo zavatra sarobidy rehetra toy ny vola, firavaka volafotsy sy volamena ary taratasin'ny fananana samihafa.

Voankazo anisan'ny be mpankafia ny manga, miloko maitso izy rehefa manta ary volomboasary rehefa masaka, mamy na marikivy itony, tsara atao tsindrin-tsakafo

Zava-pisotro mangatsiaka, vita amin'ny voasary na karôty na papay satria miloko somary mavo manopy volomboasary izay, misy fitrohana azy.

Boky iray nosoratana mpanoratra vahiny. Ny tantaram-pitiavany no noraiketiny an-tsoratra, ary natao ho an'ny olon-dehibe izy ity.

Vorona fotsy lava vava ary mainty ny masony. Mipetraka ao anaty tranony izy, mikotrika ny atodiny mba azahoany taranaka.

Mbola maro amin'ny Malagasy no manao trano hazo. Ny eny ambany tanàna moa no tena ahitana azy ireto, nefa rehefa mahita ny toy izao dia betsaka ny hay trano.

Andian-jatovo maro mpakafia baolina kitra no nanapa-kevitra hanofa kianja manara-penitra mba hanao lalao ara-piralahiana izy ireo.

Milina fiara iray efa somary antitra ka mila fikojakojana matetika ary arahina maso mba tsy ho simba vetivety. Tapohana ny menaka sy ny rano.

Fitaovana ilaina hamakiana vato ny maritoa, mavesatra izy satria vy matevina no nanamboarana azy ary misy tahony natao tamin'ny hazo.

Tranom-barotra iray eto an-drenivohitra no misehatra amin'ny fanamboarana mofomamy. Misy isan-karazany ao amin'izy ireo ary mandray ny asa rehetra izy.

Biby iray tsy fahita raha tsy any anaty ranomasina, miloko volontany ny odiny ary mainty ny masony, feno volombava izy ary milomano no tena hainy.

Arabe iray eto an-drenivohitra. Malalaka ny lalana satria andro alahady ka vitsy ny mpifamezivezy, na firakodia na kodiaran-droa sy ny soavaly vy.

Toeram-piatsonana fiarakodia iray eny Tsimbazaza akaiky ny trano fivoahana iombonana. Ny fiara makany Anosibe sy Namotana ary Ankadim-bahoaka moa no mijanona eo.

Arabe no amboarina. Misy lavaka ka nofefena mba tsy ilatsahan'ny fiara na olona na kodiarandroa ao aminy, ary tsy ahitana loza.

Boky nosoratana mpanoratra Malagasy iray fanta-daza maneran-tany, ny tena votoatiny moa dia resaka fizahantany ka mety ho an'ny vahiny itsidika ny nosy izany.

Toeram-pandraisam-bahiny iray eto Madagasikara, ny seza sy ny efitrano dia natao tamin'ny hazo avokoa, hita fa mahafinaritra ny toerana sy ny fandraisana olona.

Famantaranora sy firavaka vita amin'ny volamena. Mety amin'ny lehilahy ny famantaranandro ary vehivavy no tsara omena ny ankilany. Voaravaka vatosoa moa izy ity ary tsara atao fanomezana.

Fiangonana niorina voalohany teto Madagasikara, ao amin'ny rovan'i Manjakamiadana no ahitana azy, misy tilikambo lehibe ; tato ny mpanjaka no natao batisa tamin'izany.

Toeram-pisakafoanana iray eto andrenivohitra. Ny hazandranomasina sy ny anana no tena talentan'izy ireo ary ahitana karazan-javatra ao.

Milina fanodinana akora fototra ho lasa menaka, hita any ambanivohitra izy itony ary betsaka ny mpankafy azy. Nolokoin'ny tompony manga izy teto.

Sary hosodoko novokarina mpanankanto fanta-daza eto Madagasikara. Tsara ny asantanany ary hita fa nianatra tokoa izy.

Tranom-barotra lehibe iray eto an-drenivohitra. Ny kojakoja fikarakaran'ny vehivavy vatana no tena amidy ao. Misy hanitra sy loko isan-karazany.

Antsy misy kinifinifiny natao hanapahana mofo. Tsy tsara raha ito no anetehana hena satria dombo sy tsy natokana ho an'izany.

Fandrina vita amin'ny hazo, miloko volontany, ary misy lamba natao mavo sy ondana roa. Mpifankatia moa no matory eo rehefa amin'ny alina.

Fiara telo mifanalavitra : ny iray omby olona dimy, ny iray tsy mataho-dalana, ny iray fitateram-bahoaka, samy manana ny lokony sy ny endriny samihafa.

Fitaovana ao an-dakozia ilaina isan'andro, mandeha amin'ny herinaratra izy ity. Nafarana avy any ivelany, orinasa Frantsay no namokatra azy. Miloko fotsy sy manga ary mainty.

Vehivavy lehibehibe mainty fihodirana ary olioly volo ary mitampina tarehy, tsy hay na mitomany na faly na miafina fotsiny tsotra izao.

Ny voasary dia voankazo mamy misy marikivy ihany koa. Tena tsara ho an' ny fahasalamana satria mitondra sela sy vitamina maromaro ho an' ny vatana.

Zava-maniry maintso antitra. Somary manana endrika hazo. Mety atao haingo-trano ary mahasolo bozaka raha ilaina izany.

Ankizy maromaro ao amin'ny ambaratonga fototra iray eto Madagasikara. Manao aron'akanjo miloko volontany sy volomboasary izy ireo, milahitra hiditra ho any am-pianarana.

Gazety iray amin'ny teny malagasy ny Valosoa no anarany, mivoaka isan'andro manerana ny nosy, amidy amin'ny vidiny mirary misy vaovao ara- politika, ara toekarena sy ara-tsosialy.

Lakozia maoderina mifanaraka amin'ny fenitra any ivelany. Ny fatana moa tsy saribao intsony no ampiasaina ary ny fanasana vilia raitra dia raitra.

Fitaovam-pisotroana ranomboakazo na toaka amin'ny tokantrano iray. Misy tahony moa izy ity ka tsy atahorana hisolifatra raha sendra mamo.

Takelaby lehibe eto an-drenivohitra, misy ny dokam-barotra ana orinasa mpamokatra vatomamy eto Madagasikara. Ny olona kelikely filahiana moa dia tena tsy tia azy ity.

Fitaovana fakantsary tamin'ny taon-jato faharoapolo. Mbola mavesatra ary miloko mainty sy fotsy ary volondavenina ny sary avoakany ao.

Ny legioma rehetra dia matetika miloko maitso. Ary ity iray ity izao dia tsy afaka andrahoina fa lasary no tena ilana azy na atao amin'ny tarehy.

Tamboho iray eto Antananarivo renivohitry Madagasikara no nolokoina tamina menaka motera mba tsy hisy sahy hiankina na hikasika amin'izany, amin'izay koa tsy manelingelina ny tompon'ny trano.

Saina miloko maitso antitra no safidiana manokana izy ity mba ho famantarana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny zavaboaary.

Fitaovana iray ilaina amin'ny fanorenana trano. Hijerena hoe mahitsy tokoa ve ny asa natao, amidy eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra antsika izy io.

Satroka novokarina teto Madagasikara : namboarina tamin'ny rofia sy lamba. Mampiseho ny fomba amam-panao eto Imerina izany ka lafatra tokoa.

Fiangonana iray lehibe any ambanivohitra. Ny tafo moa dia hita fa efa tranainy ka lanin'ny orana sy ny tanin'andro. Ny rindrina kosa tsy nolalorina fa navela ho biriky teo ihany.

Fitaovam-panoratana maro karazany. Ao ny penina sy pensilihazo. Ny loko moa dia samy manana ny azy. Misy manga, volomparasy ary maitso.

Fiara fitateram-bahoaka mivezivezy maro manerana an'Antananarivo miloko mavo sy manga ary mitety an'Ampefiloha sy ny Anosy ary Analakely iny.

Tovolahy mpikotrana, manao fanatanjahantena mba hananana vatana tsara rafitra. Ny tapany ambany moa no hiasany izao ary tena hita fa ankafiziny ny zavatra ataony.

Boky nosoratana mpanoratra vahiny, iray amin'ny teny anglisy izy ity ary fampiroboroboana ny toetrany lehilahy sy fianarana mifehy ny filana.

Tovovavy iray mainty fihodirana manao saron-doha manga. Ny rabony no maintso atreny amin'ny feny ary izy dia tsara tsiky.

Fitaovana iray fampiasan'ireo matihanina amin'ny fikirakirana herinaratra : fitsapana ny tanjany moa no ahafantarako azy ity, miloko mavo sy mainty ary feno bokotra isankarazany.

Fanipika isan-karazany amin'ny halavany, ny halehibeny sy loko maro. Misy ny mena, mavo, manga ary misy endriny hafa ka ilaina ao an-tsekoly.

Fitaovana fikarakarana zaridaina. Misy nifiny maranitra efatra be izao ary ny tahony vita amin'ny hazo boribory mba tsy handratra ny mpampiasa azy.

Toeram-pivarotana fitaovana an-dakozia toy ny fatana mandeha amin'ny herinaratra, ny fanodonana ranom-boakazo, ny lafaoro ary misy fitaovana fanaovana mozika.

Hariva ny andro ka mihantona eny ambony tafontrano ny akoho. Handeha hody izy ireo ary tsy hitany angamba ny varavarana mitsofoka.

Endrika volo miavaka, mirandrana, arahana vakana sy akorandriaka mandravaka azy. Mampiavaka ny avy amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara.

Boky nosoratana mpanoratra malagasy fanta-daza eto an-toerana no ahitana ny fianarana teny gasy ka mety amin'ny tanora rehetra izany.

Firavaka vita amin'ny volamena, misy ny litera "k" sy lolo eo ampovoany ary vehivavy no tena manendrika azy ito.

Tovovavy mainty fihodirana, tsy malagasy ary manao solomaso no fohy volo toy ny lehilahy ary manao akanjo mihaja miloko mavokely.

Fitaovana tena ilaina ho an'ny mpanao trano, toy ny tsofa sy ny marito ary ny famaky. Natao ho an'ny mpandrafitra ihany koa izy ireto, ary tena lafo vidy.

Tranom-barotra iray ahitana akanjo mihaja, fitondra mamonjy lanonana sy manao fety; etsy an-daniny ny namako mitsikilo an'ilay izy, eo ilay lehilahy botabota lava volo sy ny sakaizany.

Tovovavy mainty fihodirana. Manao raoby lava miloko manga antitra ary noravahana voninkazo fotsy manodidina izany.

Famantaranora iray atao eo amin'ny tanana, miloko volombolamena ary miravaka vato ny manodidina, mainty kosa ny ao anatin'izy ity.

Ny kahie dia tsy afa-misaraka amin'ny andavanandron' ny mpianatra, io no anoratana ny zavatra rehetra omen'ny mpampianatra ary andraisana an-tsoratra ny enti-mody.

Ny tsara dia mila manao fianihanana, izay vao afaka manatanteraka ny asany. Tsy mila mijabaka amin'ny raharaha politika misy eo amin'ny firenena izy ireo.

Mofomamy anaty lanonam-panambadiana iray maro moa izy ireto ka misy atolotra ho an'ny fianakavian'ny rahavehivavy ary misy ho an'ny fianakavian-dralehilahy

Lohateny gazety malagasy mivoaka isan'andro amidy amin'ny vidiny mirary manerana ny nosy. Mitantara vaovao ara-pôlitika, ara-panatanjahantena, toe-karena, sôsialy sy dokam-barotra isan-karazany.

Mpivarotra kojakoja ilaina ao an-dakozia sy amin'ny fiainana andavanandro toy ny alamo ny fanafody nify voasary makirana ny dipoavatra sy ny sakay tena feno ny entana eo aminy.

Kojakoja ilaina andavan'andro ao an-tokantrano, vita amin'ny plastika ary misy sarony; azo atao fitondrana vary rehefa handeha hianatra iny aho, na koa hitahirizana siramamy.

Menaka natoraly vita avy amin'ny kinàna, natao hampaniriana volo ; misy karazany roa ary misy savony eo akaikiny. Misy moa ny kinàna fotsy sy ny kinàna mena.

Bozaka maniry eny an-tsaha tena miroborobo rehefa vanimpotoanan'ny orana sady mahazo tanin'andro no voatondraka ka maina rehefa vanimpotoana ny ririnina

Tanàna any ambanivohitry Fianarantsoa no nitongavan'ny fianakaviana ka hanao lanonana izy ireo, ny lehilahy moa mitafy lamba ary ny vehivavy misikina lambaoany.

Sainam-pirenena miloko: mena, fotsy, ary mainty. Misy kintana maintso mihisa roa eo afovoany, ny tena afantarana azy ity dia avy amin'ny afrikana fotsy oditra

Toeram-pisakafoanana iray eto andrenivohitra no misy seza sy latabatra eo an-tokontany ary nampiarahana tamin'ny elo mba hiaro ireo mpividy amin'ny hainandro sy ny orana.

Akanjo nozairina teto Madagasikara miloko fotsy ary misy kisarisarin'ny kaontinanta Afrikanina, ao ny tsipika mavo, mena, maitso ho famantarana izany.

Toeram-pisakafoanana iray lehibe eto andrenivohitra. Tsara ny fandraisana ao ary matsiro ny hanina aroson'izy ireo ho an'ny mpanjifa rehetra.

Finday avo lenta hiaka farany, nivoaka avy any frantsa no lalaovin'ity tovolahy mpanankarena mety hakana sary sy hifampiatsoana amin'ny any ivelany.

Tsena eny Analakely mpivarotra famafana fiara sy fitaovana an-dakozia isan-karazany ; kojakoja moa no ahafantaran'ny be sy ny maro azy itony ary tsy dia lafo ka.

Antananarivo mody masoandro. Eny amin'ny faritry Mahamasina eny no misy itỳ toerana itỳ. Ambony moa ka tazana avokoa izay tafon-tranon'olona tsirairay.

Sakafo atoandro tena Malagasy misy trondro noendasina, vary, lasary voatabia sy tongolo nampiarahana amin'ny voasary makirana misy sakay.

Takariva mody masoandro eny amin'ny morotsirak'i Madagasikara. Ny fitoerana misy an'ity dia any amin'ny faritra avaratry ny nosy. Kanto dia kanto ny endriny.

Nisy fitokonan'ny mpianatra teny amin'ny anjery manontolon' antananarivo ka voatery nampiasa hery famoretana ny fanjakana Malagasy. Niampy toraka baomba mandratsa- dranomaso izany.

Fanamafisam-peo iray vaovao, amidy amina tranombarotra goavana eto an-drenivohitra, miloko mainty ary tena maneno tokoa izy ity ; avy any ivelany.

Fiangonana protestanta Malagasy ; naorina ambony tendrombohitra ; nolokoina mavokely sy volontany ny rindrina ; tilikambo miisa telo be izao no eo.

Tovovavy sahabo ho roapolo taona. Somary lava volo avokoa izy ireo, mitazana ny masoandro mody avy eo an-davarangana. Manao fivoriam-pianakaviana angamba ny Ray Aman-dreniny.

Boky malagasy somary efa tranainy, ahitana ny tantaran'ny andriana teto Madagasikara. Nosoratana mba hahafantarana ny mombamomba azy ireo.

Penina amidy amin'ny tranombarotra lehibe iray eto an-drenivohitra, misy loko isan-karazany: ao ny mena, maintso, manga, volom-boasary, volom-parasy.

Boky nosoratana mpanoratra vahiny fanta-daza eto Madagasikara. Misy kisarisary ho an'ny ankizy ary tena mampivelatra ny atidohany tokoa izany.

Boky iray nosoratana mpanoratra vahiny miloko manga natao ho an'ny ankizikely izy ity satria tantaran'ny tanora iray sy ny olontiany ary ny namany.

Toeram-pisakafoanana iray lehibe eto an-drenivohitra noravahana zavamaitso ny efitra ary ny seza sy latabatra vita amin'ny hazo sy vy.

Rehefa fotoana fankalazana ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara, any ambanivohitra dia tsy ahitana arendrina nafarana tany ampita fa bozaka no dorana ary hoentina mihazakazaka.

Boky aranty amidy eny amoron-dalana. Misy karazany ao ny tantara, ny angano, ny fianarana teny vahiny maro samihafa.

Bibikely manana elatra ny angidina. Somary ngeza ny lohany nefa mahia sy lavalava ny vatany. Manidina izy ary sarotra samborina tokoa.

Tranombarotra lehibe iray eto andrenivohitra. Hahitana ny fitaovana fikarakarana ny volo sy ny tarehy. Ny vehivavy moa no tena mpanjifa ao amin'izy ireo.

Valanjavaboary anisany arovan'ny fanjakana ny toerana misy ranomafana any amin'ny faritanin'ny Fianarantsoa. Be mpitsidika izy io ary tsy dia lafo ny vidim-pidirana.

Mpianatra eny amin'ny ambaratonga fototra; ampilaharin'ny mpampianatra ka manao ahilano-mahitsy, avy eo jery-atrika ary aoka! Handeha hiditra any an-dakilasy izy ireo.

Voankazo iray tsy fahita raha tsy amin'ny toerana mafana izy itony. Miloko maitso ny hodiny ary fotsy kosa ny anatiny. Mamy izy ireto, ary mety atao tsindrin-tsakafo.

Fitaovana fanapahana vy ilaina raha misehatra amin'io tontolo io ianao, satria tena maranitra ary aingam-piasa no tsy mora tapaka izy. Miloko manga na mena ny tahony.

Trano gasy vita amin'ny hazo a ary tafo mololo. Nolokoina volondavenina sy mainty izy ity, mba tsy ho mora lanin'ny biby ary tsy ho mora lòa ny fitaovana.

Toeram-pisakafoanana mivarotra hani-masaka iray eto Antananarivo. Ahitana karazan-javatra toy ny : mofo anana, sy lasopy ary katilesy.

Sokatra mandeha anaty rano miloko volontany. Somary efa antitra ary misy sahona miloko maitso eo amboniny izy ity.

Fitaovana iray tena ilaina ao an-jaridaina ny borety ; misy endriny maro sy halehibeny isankarazany izy itony ; vita amin'ny vy na ny kodiarana ary ; misy kosa anefa ny natao tamin'ny hazo.

Ny rovan'Ambohimanga dia anisan''ireo vohitra roa ambin'ny folo teto Imerina. Misy ny tranon'ny mpanjaka tamin'izany izy io ary ny vato masina fanaovana sorona.

Miaramila avy ao amin'ny tafika malagasy : ao ny manam-boninahitra sy ny lefitra ka ny sasany manao fanamihana enti-miady ary ny ambiny mihaja.

Andiana tanora mianatra eny amin'ny oniversiten' Antananarivo hihazo ny efitrano fianarana ka miakatra tohatra dia mahazo toerana malalaka avy eo.

Tsara ny mamboly zana-kazo amin'izao vanim-potoana main-tany izao. Ny doro tanety sy ny fikapana ala dia manimba tontolo iainana ka mila harovana moa izy ireto.

Biby fiompy ny akoho na lahy na vavy ka manatody izy ireo ary hamidy na hakotrika ny vokatra azo avy aminy.

Raoby gasy vita tamin'ny lamba landy, misy peta-kofehy aloalo miloko volontany, ny lamba moa dia fotsy.

Trano lehibe misy rihana maromaro no naorina eto am-pitanay ka mbola tsy vita na ny rindrina ary fa ny sisiny ; mbola feno hazo ihany koa ny manodidina ary mety hampidi-doza.

Biby tsy fahita aty Madagasikara, tia mihanika hazo izy ireto ary mihinana ny voan'ny hazo iray. Tena be mpakafy !

Toeram-pivarotana iray lehibe eto an-drenivohitra ahitana karazana sakafo sy voankazo maro misy mananasy, voamadilo ary voanjo.

Ny hisatry ny fiarakodia dia tena ilàna fitandremana ny fanamboarana azy. Mila olona mahavoafehy izany raha tsy izany dia ho faty ny mpitondra sy ny olona hoentiny.

Trano niorina vao vetivety, mbola eo andàlam-panamboarana ny tompony, ny varavarankely moa mbola tsy mipetaka ka tsy azo ipetrahana ao sao misy mamaky.

Takela-by eto an-drenivohitra fanaovana dokam-barotra sy peta-drindrina isan-karazana. Ny orinasa sy ny mpamokatra sakafo no tena manjifa azy io.

Lohatenin-gazety iray eto Madagasikara, ahitana vaovao ara-pôlitika, ara-pinoana, toe-karena, sôsialy sy vaovao avy any ivelany ary doka isan-karazany.

Fitaovana ilaina amin'ny fanorenana trano no amidy amin'ity tranombarotra goavana eto Antananarivo Ity. Tsy lafo akory ary azo hiadiana varotra izy ireo.

Tovovavy fotsy fihodirana, mirandrana, manao aro vava orona, mena ny akanjony ary misy tsipika lokombolamena izany.

Trano fisakafoanana eny amoron-dranomasina, vita amin'ny tafo ravinala sy hazo ary mivarotra voankazo sy hazan-drano ary vary sy zava-pisotro.

Tanora malagasy mianatra eny amin'ny anjerimanontolo no nanapa-kevitra hampianatra ny ankizy eny amin'ny ambaratonga fototra ka liana tokoa ireto kely ireto.

Gazety iray mivoaka isan'andro manerana an'i Madagasikara, amidy amin'ny vidiny mirary. Ny vehivavy no mpanjifa azy io matetika. Torohevitra mikasika ny fahasalamana no betsaka ao.

Tranombarotra iray eto an-drenivohitra mivarotra fitaovana ilaina ao an-dakozia toy ny vata fampangatsiahana, famanana rano, fanamboarana kafe sy ny maro isan-karazany. Misy finday koa ao amin'izy ireo.

Asa tanana malagasy vita avy amin'ny tandrok'omby. Misy loko isan-karazany. Ao ny fotsy, misy ny mainty. Tena tsara satria mafy sady mateza izy itony.

Tovolahy iray mainty fihodirana manao akanjo ambony fotsy ary misy lobaka nasiana soratra mainty izany, ny patalohany moa mena somary miantona ary mibaby kitapo izy.

Mpinamana maka sary eny amin'ny rovan'ny Manjakamiadana mitaingina ny iray amin'ireo tafondron'ny tafika malagasy tamin'izany ; fanomezana avy amin'ny anglisy moa izy itony.

Biby kely iray miloko mainty sy fotsy, mitovy amin'ny hala izy ity, ary maro ny isan'ny rantsan-tongony. Ny vehivavy moa dia matahotra azy ireto.

Tavoahangy vita amin'ny vera. Miloko fotsy ny soratra eo aminy. Ny alikaola na ranomboakazo moa no tena fahita matetika ao anatiny.

Rehefa fety moa taloha dia mamono akoho ny ao an-trano. Ka tsy ampy mizara izany dia ampiana henankisoa atsasany na maherin'izay.

Lohatenin-gazety iray mivoaka isan'andro manerana an'i Madagasikara. Ahitana vaovao ara-politika, ara-toe-karena, sosialy, trangam-piaraha-monina maro samihafa, fanatanjahantena ary dokambarotra.

Fiangonana katolika iray, amin'ny andro sasak'aliny krismasy moa dia misy fotoam-pivavahana ao amin'izy ireo ary feno olona ny toerana misy nitondra fiara amin'izany.

Voankazo anisan'ny be mpakafý ny zavoka. Tena tsara ho an'ny fahasalamana izy io ary manome ery ho an'ny mpikotrana. Ny tavy moa dia afaka noho izy.

Tanàna iray mbola rakotra ala ny eny Ampasapito. Toerana manan-tantara koa izy io ary izay no tsy hikapana azy.

Noho ny fitoanan'ny fifamohivozana diso tafahotra eto an-drenivohitra dia maro ny olona misafidy ampiasa kodiaran-droa toy ny ireto mpifankatia ireto.

Ny zanak'akoho dia kely ary mitsindroka miaraka amin'ny Reniny izy rehefa mbola tsy mahaleo tena. Tsy ela akory izy itony dia lehibe ary azo atao laoka amin'izay.

Tovovavy iray fohy volo manao kapa miloko volomboasary mahay mitsambikina tokoa izy. Manao akanjo manga ary hikapoka ny baolina enỳ ampelantanany.

Ny trano gasy dia fantatra amin'ny endriny. Ny tafo kapila ary varavarankely hazo izany. Ny rindrina moa matetika dia volomboasary ny lokony noho izy natao tamin'ny tany mena sy tain'omby.

Hanimasaka amidy amina tranombarotra lehibe iray somary lafo raha mitaha amin'ny ety amoron-dalana nefa mety matsiro kokoa ange izao ireo e ! jerena ange ny hakantony e ! tena tsara.

Renim-pianakaviana iray, mainty fihodirana ary mirandram-bolo, manao roby lava izy miloko fotsy ary misy kisarisary mena sy manga.

Ny rindrin'ny sekoly ambaratonga fototra eny Antsakaviro no nasiana sary ary nanaovan'ny mpanakanto iray fanta-daza eto Madagasikara ny sanganasany.

Biby iray miloko volontany ary misy volombava. Any anaty ranomasina no ahitana azy ity. Tsy eny amin'ny marivo akory fa amin'ny faritra lalina.

Fampiratiana notanterahina tamina mozia iray lehibe teto Antananarivo ; ka nahavory olona maro izany, satria tantaram-piainana mpanoratra no naranty tao.

Tanora iray manao "pantalon" manara-batana arahana amboniny akanjo fotsy sy volontany misy sary eo ampivoany ary mivatsy poketra.

Takelaby iray lehibe eto an-drenivohitra, natao anaovana dokam-barotra. Fifaninanana hazakazaka fiarakodia moa no natao teto ary misy isankarazany izany.

Toeram-pivarotana zava-manitra mampatsiro sakafo, toy ny tamotamo, ny sakamalao, ny sakay sy ny maro hafa.

Fitaovana fanaovana mofo mamy. "Lasitra" mo no tena ahafantaran'ny be sy ny maro azy. Misy endriny maro, toy ny : efajoro, ny boribory, fo.

Fitaovana iray izay tsy afa-misaraka amintsika malagasy ny vilany, ity izao dia vita avy any ivelany mandeha amin'ny herinaratra ka natao handrahoana vary fotsy.

Milina iray anaty orinasa eto Madagasikara : ny fanamboarana sy fandrafetana vy no tena asan'izy ity ary hita fa maranitra tokoa, mila fahaizana ny fikirakirana izany.

Andiana tanora mitsidika toerana ambanivohitra, mihanika tendrombohitra izy ireo ary mamakivaky lalana tany mba ho tonga aminy toerana misy azy.

Trano lehibe iray eto an-drenivohitra vita tamin'ny biriky tanimanga, noravahana zava-maitso ny manodidina ary feno voninkazo ny etỳ ivelany.

Menaka iray lehibe anaty fitoerana plastika, miloko mena sy mavokely ary fotsy izany. Natao hahosotra amin'ny tarehy sy ny hoditra malefaka.

Takariva mody masoandro ny eto Antananarivo, avy eny Andohalo izahay no nitazana ny Mahamasina sy Anosy ary mankafỳ ny fiainana.

Voankazo anisany mamy ny fary. Tetehana majinika no tena fanaovana azy ity. Ary tsakona ka arora ny faikany fa tsy atelina akory.

Tovovavy iray mainty fihodirana, manao kapa hoditra, ny volony norandraniny ary lava tokoa izany ka tonga eny amin'ny fitombenany.

Ny lambahoany dia tena ilaina eo amin'ny fombafomba amam-panao Malagasy. Noho izany dia noraisina ho zavakanto izy ity ary noravahana sary maro toy ny omby sy baobab.

Eny Ambohijatovo eny ahitana mpivarotra voanjo, akondro sy fiara fitateram-bahoaka mamakivaky an'iny Anosizato, Anosibe, Ambohijatovo, Mahamasina sy Betongolo iny.

Fitaovana isan-karazany, tena ilain'ireny mpikarakara zaridaina. Ao ny angady hisoroana ny loto, ny fandrofana ny ravina maina mihintsana avy amin'ny hazo.

Boky feno kisarisary, natao ho an'ny tanora sy ny ankizy mba hampisokatra ny sain'izy ireo ; ny fialamboly moa dia hita ao anatin'izy io.

Ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina teo aloha Lalatiana Rakotondrazafy nanatrika fivoriana teny amin' ny lapa-panjakana Iavoloha.

Menaka novokarina orinasa frantsary iray, natao ho an'ny hoditra, miaro azy ho tsy ho simba sy ho vakivaky ary mampamandimandina azy.

Firavaka vita amin'ny volafotsy sy volamena amidy eny Analakely, misy isankarazany ao ny peratra, ny kavina ary ny rojo atao amin'ny tenda.

Tovovavy iray mainty fihodirana, tsara volomaso ary manao lokomena no nandoko ny volony midorehitra be ary nanampahana izany.

Sakafo tsy dia fahita firy andavan'andro amidy amin'ny toerana lehibe iray eto an-drenivohitra , misy zava-maitso, hena ary ranom-boankazo moa izy ity.

Fitaovana iray mandeha amin'ny herinaratra, ilaina ao an-tokatrano izy ity ; nafarana manokana avy any ivelany ; miloko fotsy sy mainty.

Boky iray nosoratana tovovavy Malagasy tamin'izany. Ilaina amin'ny rafi-pampianarana eto an-toerana izy ity ary tena mahasoa tokoa.

Olona avy nividy biriky vao nodorana, mitatitra izany anaty fiara vaventy mba haterina eny amin'ny tompony hanorenana trano lehibe dia lehibe.

Fitaovana ilaina amin'ny asa birao sy ao am-pianarana. Misy penina, pensilihazo, hety. Amidy amin'ny vidiny mirary.

Fitaovana ao an-dakozia tena ilaina ny kaopy sy lovia. Vita amin'ny bakoly izy ireto, mora vaky noho izany ka mila fitandremana ny fikirakirana azy.

Vehivavy lava volo, nolokoiny mavo moa izy teto. Ny akanjo anaovany kosa mavokely. Tsy hita ny tarehiny fa manome lamosina ny fakantsara izy.

Akora vita avy any ivelany, orinasa goavana misehatra amin'ny fikarakarana ny taovolo sy tarehy no namokatra izy ity, amidy eto an-toerana amin'ny vidiny mirary.

Andian-tovolahy mpilalao baolina kitra no nanofa ny kianja manara-penitra ao amin'ny Barea Mahamasina ka nanao lalao aram-pirahalahiana tamin'izany.

Lanonana ara-miaramila, notanterahina teo Analakely ny rezimanta voalohany ka fanolorana ny sainam-pirenena ho an'ny olona handray ny fibaikoana manaraka.

Rehefa any ambanivohitra dia tsy mampiasa arina fandrehatra fa kitay no andrahoana sakafo. Matsiro kokoa ny zavatra natao taminy toy ny tsaramaso ohatra.

Mofomamy misy solila natao ho tsindrin-tsakafo tamin'ireny fanasana fanambadiana ary nomena ireo olona nasaina.

Tranombarotra lehibe eto Antananarivo. Ny entana ao an-tokatrano sy ny kojakoja moa no tena hita any, mandeha amin'ny herinaratra avokoa, toy ny fera, ny famanana rano ary ny vata fampangatsiahana.

Sakafo naroson'ny toeram-pandraisam-bahiny iray eto Antananarivo : misy hena, zava-maitso ary ranom-boankazo mifangaro izany.

Lohatenin'gazety iray mivoaka isanandro manerana ny nosy. Tsy lafo ny vidiny. Misy vaovao ara-pôlitika, toe-karena, trangam-piarahamonina ary dokam-barotra maro samihafa.

fFtaovana iray ilaina any ampianarana indrindra eny amin'ny anjerimanontolo. Hanipihana ny lesona sy zavatra ilaina tadidiana izay tenenin'ny mpampianatra hoe itony tsara ho fantatra.

Firavaka vita amin'ny volamena na varahina. Tsara ho an'ny vehivavy, azo hoentina mamonjy lanonana na amin'ny andavanandro somary mavesatra aloha raha samy hanaovana miaraka.

Firavaka vita amin'ny volamena. Matevina tokoa ny rojo, misy kavina roa ary sarintanin' i Madagasikara, miaraka amin'ny sainampirenena maintso fotsy mena.

Vokatra avy any ivelany nafarana manokana mba amidy eto an-toerana amin'ny vidiny mirary. Ny vehivavy tia mikarakara ny vatana no tena mila azy itony.

Mpivarotra amoron-dalana eny Analakely. Misy entana maro amidindry zareo toy ny fitaovana fianarana, ny bakiraro sy ny sakaosy ary ny fitaovana an-dakozia maro samihafa. Karazana kojakoja moa ireo.

Mpisehatra amin'ny asa vaventy manazava ny drafitra hanatanterahana ny tetikasan' ny filoham-pirenena hajaina sy mamim-bahoaka.

Tena ilaina amin'ny fiainana andavan'andro ny miborosy nify. Asiana ity vokatra avy any ivelany ity mba hanome hanitra sy hanala ny fofom-bava ao anatiny izany.

Tranona mpanefoefo eto Antananarivo, nolokoina volomboasary sy fotsy ; tapany ambany ihany aloha ny atao fa mieritreritra ny hampiakatr'izy ireo any aoriana any.

Orinasa lehibe eto an-toerana misehatra amin'ny famokarana sakafo masaka no namoaka ny sary famantarana azy ireo. Mainty ary misy litera volom-bolamena.

Voninkazo maniry eo an-jaridainan'i Bebeanay. Miloko maitso izy ity ary hongotako foana rehefa tonga any aminy aho. Voakapoka moa aho rehefa tratrany.

Fitaovana iray tena ilaina ao an-dakozia ny sotrobe. Natao handoarana ny sakafo masaka izy io, toy ny vary na laoka atoandro.

Gazety iray mivoaka isan'andro manerana an'i Madagasikara, amidy amin'ny vidiny mirary no ahitana vaovao ara-pôlitika, toekarena, sôsialy ary tranga ara-piarahamonina.

Mpivarotra kojakoja eny amoron-dalana, misy boky feno kisarisary ho an'ny ankizy, fitaratra, fitoeran-tsavony sy fitoeram-bilia ; ilaina tokoa ireo fitaovana ireo.

Tovolahy iray fotsy fihodirana. Manao kavina volamena norakofana vatosoa. Avy nanapa-bolo izy ka ny sisiny ihany no nokikisana tamin'ny haratra.

Arabe vita aminy rarivato eto an-drenivohitra. Ny sisin-dalana moa dia feno fiara miantsona ka zary lasa fatao ilay izy ary tsisy miteny intsony ny olona.

Vehivavy roa, ny iray botabota, ny iray mahihia, samy manao roby ary samy mirandrana. Mainty fihodirana, ny iray moa maloto vody tongotra.

Hosodoko novokarina mpanakanto malagasy matianina. Ny loko volomboasary no tena misongadina ary olona miantsena no sary asehony.

Tanora malagasy maro liana amin'ny zavakanto no nandeha nitsidika ny fampirantiana natao tanaty mozea lehibe iray teo Analakely.

Mpivarotra firavaka ahitana endriny isakarazany toy : ny kavina, ny fatao eo amin'ny vozona. Namboarina tamin'ny zava-maniry sy vato ary hoditra moa izy ireto.

Fitaovana iray tena ilaina ao an-tokantrano ny fatana. Ity izao dia vita avy ivelany ary mandeha amin'ny herinaratra fa tsy mila arina fandrehitra akory.

Sainam-pirenena miloko manga tanora sy mavo adala ary misy hazofijaliana mampizara azy ho roa. Ny toerana ahitana azy ity dia tsy lavitra.

Menaka avy any Toliara natao hanorana, tena tsara kalitao, eraky ny tavoahangy lehibe amin'ireny iray litatra ireny, tsy lafo ary hita eo ny laharan-tarobian'ny mpivarotra azy.

Tranom-barotra iray lehibe eto Antananarivo misy entana maro ilaina ao an-tokatrano toy ny : sotro, ny fampirehetana afo ary ny vy isan-karazany.

Mpivarotra amoron-dalana etỳ an-tanan-dehibe. Ny voankazo sy legioma moa no tena hita eo amin' izy ireo. Mbola tsy lò ary matsiro tokoa ny vokatra amidiny eo.

Firavaka amidy eny amin'ny mpivarotra vakoka eto Madagasikara, vita amin'ny taolana, ny tandrok'omby, ary hazo sy tady; isan-karazany no endriny, ka mahazo misafidy ny be sy ny maro.

Mpivarotra amoron-dalana eny Analakely : ny entana amidiny moa dia tamotamo. Ao ny efa vovony, alefa amin'ny kapoaka ; misy kosa ny mbola mivaingana.

Sakafo tena malagasy ny henan-kisoa sy anamadinika tena matsiro ary mahafinaritra ny mihinana azy ity indrindra moa rehefa matavy ny hena.

Kifafa vita gasy namboarina tamin'ny bozaka, hazo ary kapoaka mba itazonana azy tsy iparitaka. Hamafana trano tokotany.

Lehilahy maintimainty, manan-kaja, manao akanjo fitondra mivavaka na amin'ny fety miavaka. Mijery ambany izy. Ny volony moa dia solasola ary ny kirarony maintimainty.

Fivarotana kapa, eny Analakely. Ampitan'ny Lisea Rabearivelo sy ny tranom-barotra lehibe iray eto Antananarivo.

Trano fandraisam-bahiny iray anaty valanjavaboahary noarovan'ny fanjakana eto Madagasikara. Mbola miloko volomboasary ny rindrina, ary tafo mololo izany.

Fitaovam-pianarana tena miasa ho any ankizikely ny hety sy ny fitaovam-pandokoana, misy ny penina sy ny pensilihazo maro isan-karazany.

Fiara fitateram-bahoaka iray eto an-drenivohitra miloko fotsy ary misy tsipika manga antitra sy tanora, mamakivaky an'i Analakely izy eto.

Biby misy tongotra efatra manan'elatra miloko volontany mihanika rindrina fotsy a ! Mandady izy ity, mety mahay manidana koa ka atahoran'ny vehivahy sy ny ankizy kely.

Arabe eny ankorin-drano ahitana tobin-tsolika sy fiara fitanterana vokatra toera-pisakafoanana iray ary kodiaran-droa sy sarety.

Kiraro avy any ivelany, miloko fotsy ary misy tadiny mena, ka azo isafidianana sy mety amin'ny olon-drehetra na lahy, na vavy.

Vehivavy iray mainty fihodirana. Manao raoby lava hatreny amin'ny lohalika miloko mainty, volomboasary ary fotsy. Mitondra pôketra kely izy Ity. Andeha hitsidika ny fianakaviany any am-ponja.

"Robe" ho an'ny zaza miloko maitso tanora ary nohaingoina voninkazo miloko manga sy volontany ny manodidina azy. Fitondra manao fampisehoana moa izy ireto.

Ny mpivarotra amoron-dalana eto Madagasikara dia misy karazana entana eo amin'izy ireo. Ao ny mivarotra arina fandrehitra ampiarahina amin'ny gazety.

Famelabelaran-kevitra nataon'ny tanora maromaro, misehatra amin'ny fandiniana ny raharaham-pirenena no ahitana torohevitra mba hisian'ny fifidianana mangarahara sy eken'ny rehetra.

Voanjo efa nivaofy, misy menaka sy sira. Amidy eny amoron-dàlana ; ary tsy lafo ny kapôkany, mety mahazo azy ny dimanjato ariary.

Fitaovana vita amin'ny vy sy hazo misy lohany fisaka sy maranitra ; ilaina eny antsaha isavasavana ny tany ary amadihana ny bainga.

Trano miorina any ambanivohitra ; ka vita amin'ny biriky tanimanga sy fasika ,ary tany mena ; ny tafo mololo fa tsy vy akory , tsy misy rihana ambony ary efitra tokana ihany.

Sainam-pirenena iray miloko mena midorehitra, ary misy sary masoandro sy baolina eo afovoany mavo adala no nosafidiany izy ireo.

Tranom-barotra iray lehibe eto Antananarivo, misehatra amin'ny famarotana kirarom-behivavy sy lehilahy. Misy ny fitondra mihazakazaka sy lanonana.

Trondron-dranomasina tsy dia fahita matetika eny an-tsena satria any ambany rano any no tena fitoerany. Ny molotra aloha somary mivonto izany, toa hoe mavokely. Misy mpiara-mianatra aminay izay tena mitovy aminy.

Zava-maniry eo anjaridainan'i bebe anay, tsy misy vonikazo izy ity fa ravina maitso ihany. Tapahako foana io rehefa tonga any aminy aho.

Biby iray tsy fahita eto Madagasikara : miloko mavo ny volony, lava tenda izy, ary bozaka no tena sakafony; mandrora tokoa izy ity.

Ny fasan'ny mpanjaka Andrianampoinimerina, Radama voalohany, Ranavalona voalohany, faharoa ary fahatelo ; izay eny amin'ny Rovan'i Manjakamiadana ; dia mbola voakarakara tokoa. Tsara ny mitsidika azy e !

Famataran'andro ho apetaka amin'ny tànana, miloko volom-bolamena sy fotsy, mampiseho ny ora, ny segondra ary ny minitra.

Fampirantiana sangan'asana mpaka sary iray natao tanaty efitrano fotsy ka amin'izay miavaka tsara ny loko tiana aseho toy ny volomboasary, ny mainty, ny mavo.

Trano iray vao aorina no nofefena tamin'ny tsihy miloko manga, mena ary fotsy ; mba hiarovana ny entana tsy hiparitaka any ivelany.

Hazo lehibe tsy fihinam-boa fa mamelana ravina maintso majinika, kelikely. Avo dia avo tokoa ary tsara raha ihalofana amin'ny izao andro mamay izao.

Asatanana mpanakanto iray fanta-daza eto Madagasikara. Tanora vao erotrerona ary manan-talenta tokoa nefa tsy tia misehoseho toy ny sasany.

Menaka novokarina orinasa lehibe any ivelany, natao hikarakarana ny volo sy ny tarehy. Betsaka ny vehivavy malagasy no manjifa azy ity ary hita fa tena mandaitra izany.

Takela-by lehibe eto an-drenivohitra. Somary lafo no manofa azy itony ary andoavam-bola tena betsaka ka ny orinasa vaventy ihany no mahatakatra izany.

Zaridainan'ny rovan'i Manjakamiadana. Misy ny vavahady ary tazana eto ny fasan'ny Mpanjaka sy ny tranon'ny Praiminisitra. Avo dia avo ny toerana.

Ny sekoly lehibe iray nisehatra amin'ny fampiofanana mpitantana orinasa, dia manana ny sary famantarana azy ireo, miloko fotsy ary misy soratra manga sy volomboasary ary mavo.

Fitaovana ilaina ao an-tokantrano mandeha amin'ny herinaratra, natao hanasana lamba, tsy mila mikosoka bé intsony izany fa atsofoka ato ny akanjo maloto dia vita.

Avy nanatrika ny fisoratam-panambadian'ny rahalahin'ny raiko izahay; ka nasain'izy ireo mba hiaraka hisakafo amin'ny fianakaviny. Nahafinaritra moa ny fiarahana !

Akondro maitso mbola eny am-potony tsara raha alaina sy rasana, efa lehibe tokoa ka sao misy mangalatra.

Tranombarotra iray lehibe manerana ny Madagasikara ; ahitana entana isan-karazany ary misy zava-pisotro karazany maro koa.

Lohateny gazety iray mivoaka isan'andro manerana ny nosy eto Madagasikara. Ny vehivavy no tena mpanjifa azy ity satria feno toro-hevitra ho an'izy ireo ato.

Andinin-gazety iray mivoaka andavanandro eto Madagasikara, mitantara ny raharaha pôlitika mafana misy eto amin'ny firenena malagasy.

Legioma iray tena ankafiziko ny arikovera, afangaro amin'ny henakisoa izy io na saosisy sy akoho, matsiro atao ritra tsara.

Lehilahy iray mainty fihodirana, tsara tarehy sy manintona. Manao lobaka mainty misy sary lokom-bolamena sy kapa mainty miloko volamena.

Hosodoko nataona mpanakanto malagasy iray manatalenta sady fanta-daza manerana ny Madagasikara. Napetaka tamin'ny rindri-trano miloko fotsy atao haingo.

Fitaovana fikarakarana zaridaina toy ny lapelina, ny borety ary ny fandraofana ny bozaka sy ny ahitra maina, fanapahana bozaka sy fanondrahana voninkazo koa etsy andaniny.

Fiara vaventy, fitaterana entana eto an-tanàn-dehibe, ny sakafo sy ny fitaovana ao an-dakozia no tena sahanin'izy ity ary orinasa lehibe no tompony.

Milona iray fanodinana ho lasa koba ny vary sy ny mangahazo , ary katsaka . Miloko mena sy maintso izany . Tena ilay ny any ambany vohitra ity zavatra ity .

Tovolahy mpilatro, maintimainty fihodirana sy lava volo ; manao akanjo miloko volondavenona sy fotsy, ary kiraro mainty ; mianjaika erỳ !

Maro ny malagasy no efa tsy dia mihinana vary intsony rehefa atoandro fa paty dia efa mahampy azy ireo, arahana lasary maivana mba anokafana vavony.

Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia tsy afa-misaraka amin'ny olon-drehetra intsony ny finday. Misy aza moa ny eny an-dalana mbola variana mikitika azy io ihany.

Toeram-pivarotana lamba, misy lambalandy sy lamba misy petakofehy. Kanto moa satria mampiseho ny talentan'ny Malagasy ary mampiavaka an'i Madagasikara izany.

Trondro lehibe hita any anaty ranomasina ny atsantsa. Manaikitra izy itony ary tena mahay milomano tokoa dia kirany ary tsara ny henany.

Boky nosoratana mpanoratra frantsay fatataza maneran -tany , no tonga teto madagasikara. Ny tantaran'olondroa no asongadiny ao ny fiainam-pitiavana sy ny maro hafa .

tranombarotra iray lehibe eto andreny vohitra misehatra amin'ny fivarotana aingo trano ny jiromo no tena asongadin' izy ireo ary misy isafidianana izany

Ny toerana misy ny fiantsonan'ny fiarakaretsaka eo Mahamasina dia ampitan'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina. Misy kodiaran-droa koa moa mipetraka eo indraindray.

Vehivavy mainty fihodirana, tsara volomaso, manao akanjo mainty, fohy ny volony ary lehibe tokoa ny kaviny, mahay maka sary izy.

Menaka vita amin'ny zavamaniry nahodina tamin'ny milina no natao anaty toerana fasiana azy. Ny volo sy ny tarehy moa no tena sitranin'izy ity.

Rovan'Antsahadita, somary misintaka kely an'Antananarivo satria any amin'iny lalam-pirenena voalohany iny no misy azy. Anisany tendrombohitra roa ambin'ny folo ka nisy ny iray tamin'ny vadin'Andrinampoinimerina.

Kodiaran-droa nasiana fanamboarana, natao mahazaka entana mavesatra ny ao aoriana ary lasa mandany solika kokoa izany izy ity.

Asa-tanana vita amin'ny hoditra misy kapa, poketra sy maro hafa; tsara tokoa ireo sady mateza, ny loko moa azo isafidianana rehefa tonga any amin'ny mpivarotra.

Ron-dasopy legioma sy paty gasy ary henabolina sy katilesy no sakafo tena tiany dadatoa Rakoto rehefa izy makafoka avy nisotro toaka ny harivan' iny.

Tranom-barotra lehibe iray eto Antananarivo. Ny boky no tena misy ao amin'izy ireo natao hoan'ny rehetra na ankizy, tanora sy lehibe.

Voankazo tena tsara ny mananasy. Somary miloko volomboasary sy maitso izy ; ny ao anatiny kosa dia mavo ary tena mety ho an'ny fahasalamana.

Voankazo tena mamy ny voajabo, miloko maitso ny atỳ ivelany ary mena ny ao anatiny, mamy moa izy ity ary tian'ny olona maro. Izaho aloha dia tsy tia anazy e !

Boky nosoratana mpanoratra vahiny iray, miloko mena izy ity ary hita fa tantaram-pitiavana no asehony ao, tsara vakiana mba hakana lesona.

Ny filohan'ny repoblikan'i Madagasikara, Andry Nirina Rajoelina dia tanora sady mavitrika no mahavita azy, hampandroso ny firenena izy mandritra ny dimy taona manaraka.

Lohatenin-gazety iray mivoaka isan'andro manerana ny nosy ary amidy aminy vidiny mirary ahitana vaovao ara-politika, toe-karena, sosialy, ary dokam-barotra maro samihafa.

Tovovavy mpanakanto miisa telo, ny iray moa mahay mitendry gitara, ny roa kosa mihira ary hita fa tena manga feo, tsara ny gadona ataony a, mampalaza ny kolontsaina malagasy.

Lehilahy iray mainty fihodirana manao kavina, misy volombava ary avy nihety volo izy. Ny akanjony kosa dia mainty sy fotsy.

Menaka iray novokarina avy any ivelany tamin'ny alalan'ny vahona no natao mba hanome hery sy hampaniry ny volo makiana.

Fitaovana tena ilain'ny mpandrafitra fanaka izy itony, vita amin'ny vý maranitra sy hazo fitazomana azy. Ny mpiangaly ny sary sikotra moa no tena mila itony.

Ny toeram-pivarotana sakafo iray dia misehatra amin'ny famokarana mofomamy, isan-karazany ny entana ao amin'izy ireo a ary tena matsiro tokoa ny sakafony.

Vehivavy lehibe fotsy fihodirana manao famantaranandro. Ny volony nosasany. Manao roby lava manga antitra. Handeha hamonjy lanonana izy io.

Vazy manaingo trano, napetaka amin'ny efitra fandraisam-bahiny. Misy varavarankely mampiditra rivotra sy hazavana mba tsy hanempotra ny toerana.

Tanora maro misehatra amin'ny fanaovana asa tanana no nanatrika fampirantiana lehibe nokarakarain'ny mpanakanto efa matianina eto an-drenivohitra.

Vokatra fikarakarana ny volo sy ny tarehy ary ny hoditra. Nafarana avy any ivelany izy ity ary miloko mavokely ny tranony.

Voankazo anisany tena tsara ny ledisia ary hita any amin'ny faritra atsimo antsinanan'i Madagasikara iny, ahondrana ny vokatra sasany ary ny ambiny amidy ato an-toerana.

Vary gasy mena amidy eny antsena somary lafo ary ny iray kapoaka kosa ampy anay hariva atao sosoa miaraka amin'ny kitoza.

Skoto handeha hilasy mandalo amin'iny lalana ambohidahy iny, hidina ho any Anosy ; tsy hay na hivily any Mahamasina na ho an'ny Ampefiloha. Miaraka moa zareo ka mifanampy mitondra entana.

Andinindin-gazety mitantara ny fomba nahombiazan'ity tanora vao eritreriny ity teo amin'ny fiainana sy ny sehatry ny fandraharahana ka hita fa mahaliana izany

Toerana iray anisany avo tokoa ny eny Andohalo. Tazana eo Mahamasina sy Anosy ary Antananarivo iray manontolo.

Ny olona matihanina amin'ny sehatry ny asa vaventy dia manao aroloha miloko fotsy sy akanjo volomboasary matetika, mba ahafantarana azy ireo sy hahitana azy na alavitra ary.

Mody masoandro amin'iny faritra avaratry ny nosy iny. Misy voanio, ranomasina ary lakana lehibe. Ka ny tora-pasika feno dian-tongotr'olona mpiala sasatra.

Tanora tovovavy any amin'ny faritra avaratr'i Madagasikara, manao lambaoany ho fitafin-drazana ary mihosotra masonjoany, no mitaingina lakana fa hiampita rano.

Karazam-boankazo mamy hita eto Madagasikara ao ny akondro, ny papay, ny voasary ary paiso sy ampalibe.

Voankazo tena be mpakafy ny manga, ao ny mihinana azy amin'ny sira, misy ny mankafy azy masaka ilay mamy tsara iny, ny ahy ataoko lasary no itiavako azy.

Ny federasiona Malagasy misahana ny taranja baskety dia namoaka ny sary famantarana azy ireo ; miloko maitso sy mena ary misy endrika afo eo afovoany.

Vokatra natoraly notsongaina tamina zavamaniry eto an-toerana ihany, mety amin'ny hoditra : miaro azy tsy ho vakivaky sy manome loko tsara azy.

Hazo natao hanorenana trano. Ny kojakoja ilaina amin'izany moa dia taterina amin'ny fiara lehibe mpitondra entana mba tsy hosakanan'ny mpitandro ny filaminana.

Fiara vaventy fitaterana entana no nampiana anarana orinasa misehatra amin'ny tontolon'ny fisakafoanana ary eo akaikin'ny tobin-tsolika iray izy ireo.

Tovolahy mainty fihodirana, mbola tanora, no nihety tamin'ny toerana mahafinaritra iray. Mihorongorona ny volo eo amboniny ary nosolaina ny sisiny.

Efitrano fatoriana amina rihana ambony. Mahatazana ny eny amin'ny ivelany satria malalaka ny varavarankely ary misy idiran'ny rivotra izany.

Anisan'ny tena sarotra ny asa fanorenana trano. Ilana traikefa sy fahaiza manao tena tsara izany, sy mila mahay mifehy ny fitaovana rehetra.

Sakafo tena be mpankafia izy ity. Avy any amin'ny faritra avaratrin'ny nosy no tena ahitana azy toy ny : pakopako, ny akondro endasina, ny lasary manga ; tsy adino ihany koa ny masikita anarahana izany.

Lohatenin-gazety mpivoaka andavan'andro eto Madagasikara. Ahitana raharaha ara-politika, ara-panatanjahan-tena, vaovao sosialy sy trangam-piarahamonina isan-karazany.

Asatanana vitana mpanankato malagasy isan-karazany. Misy sary hosodoko, sikotra ary vato vita tefy.

Fiara lehibe mpitatitra entana sy fiara miloko mavo natao hanamboarana asa vaventy, mandroaka tany sy hanaovana ny lalana mikodana.

Lamba miloko mavo feno kisarisarom-bonikazo mandravaka izany manerana ny loko ary hita fa tsara hanaovana roby ho an'ny vehivavy.

Morotsirak'i Madagasikara, somary any amin'ny faritra avaratra. Ny ranomasina dia miloko manga manopy maitso. Ny tendrombohitra moa dia tsara tokoa ary feno ravina hazo.

Trano fanaovan-danonana lehibe eto andrenivohitra. Ny haingo moa dia natao nifanaraka tamin'ny akanjo nosafidian'ny mpivady vao ka izy ireo no nametaka azy.

Tovovavy lava volo nataony somary nioringorina ary nosorana menaka mba hangirana. Ny fikarakarahana azy itony dia tena mandany fotoana ka mila olona maharitra.

Menaka vita tamin'ny zava-boary natoraly ka amidy amin'ny vidiny mirary any amina tranom-baritra lehibe eto andrenivohitra misy habetsany maro moa izy io.

Ny gana sy dokotra dia biby mitovitovy. Samy voron-drano izy ireo ary mahay milomano. Ny lokony dia fotsy sy mainty matetika.

Mpino kristianina katolika vory. Mamonjy lamesa fa alahady ny andro. Fankalazana ny fetin'ny fomasin'i Jesoa kristy.

Tamboho iray vao mitsangana vita amin'ny biriky ary ho asiana zorony amin'ny fasika sy vatokely mba hahamafy azy sy tsy hampirodana azy raha sendra ny tafio-drivotra.

Ny papay dia voankazo mamy. Maniry eto Antananarivo sy manerana ny nosy. Miloko volomboasary izy ity ary mety ho an'ny olona misy areti-po.

Fitaovana fikolokoloina zaridaina toy ny : lapelina , ny angady , ny kifafa , sy ny fisorohana ny bozaka sy hai-dratsy isan-karazany.

Fitadiavam-bola tena mahomby amin'izao ny fambolena zanakazo ; ny toerana anaovana azy ity moa dia somary ambanivohitra ary mila tondrahana matetika mba tsy ho faty.

Rehefa avy eny Mahajanga ka hiazo an'i Nosy Be dia mila mandeha sambo kely ka na fiara na olona dia mitaingina izany avokoa.

Mpivarotra amoron-dalana eny Analakely. Ao ny manjifa ny tombokasea, ao kosa ny voninkazo isan-karazany tena mamy anie izany.

Boky maro mifanao ambony ambany, misy loko isan-karazany toy ny mavokely, mavo, mena, volomboasary ary manga. Ny tontolon'ny fitiavana no resahany ao.

Tovolahy kely eny Andavamamba miambina ny tsenan'ny Ray aman-dreniny izay misehatra amin'ny fivarotana sy fividianana vy ka eo ny fandanjana ny entana.

Fiara marika almana, miloko mainty, amidy amin'ny toerana tsara tarehy sady vita amin'ny fitaratra.

Menaka novokarina tany ivelany. Orinasa mpanao ny taovolo sy ny tarehy no namorona azy ity ary mampaniry sy manasitrana ny hodidoha izany.

Ny tobtolo ambanivohitra dia mbola rakotra zava-maitso. Ao ny hazo, ny bozaka hoanin'ny omby, ary ny fambolena isankarazany ataon'ny mponina.

Fitaovana tena miasa amin'ny mpandrafitra ny tsofa, vita amin'ny vy sy hazo ary tena maranitra satria feno kinifinifiny, mety handratra raha tsy mahay mampiasa azy.

Mpizaha tany vahiny, nanofa fiara tsy mataho-dalana lehibe no tonga ao amin'ny valan-javaboary narovana izay feno gidro sy biby izay mampiavaka an'i Madagasikara.

Fitaovam-panoratana maro karazany toy ny penina sy pensilihazo ary kahie. Ny fidiran'ny mpianatra moa izao efa akaiky ka tena miakatra ny vidin'izy itony.

Volom-behivavy iray fohy, mainty ny lokony ary miorongorona. Ny akanjo anaovany dia mena misy kisarisary voninkazo.

Firavaka vita amin'ny volamena. Misy lolo kely ny ety ambany ary ny rojo moa dia somary lehibe ka vehivavy no tena manendrika azy ity.

Orinasa iray lehibe any ampitan-dranomasina, misehatra amin'ny tontolon'ny serasera sy ny zavakanto no namoaka ny sary famantarana azy. Mainty sy fotsy ary manga ny loko hita ao aminy.

Ny toton-kena dia mety atao laoka, mora andrahoana izy io ary tsy mandany menaka akory ; matsiro sady hita fa tena mahavonjy amin'ny andro sarotra.

Fitaovana ilaina ao an-tsekoly toy ny kahie, ny lakaoly, ny fandokoana sy ny penina ary ny pensilihazo isan-karazany. Ao anaty baoritra izy ireo vao andeha amidy eny an-tsena.

Ny fitaovana ao an-dakozia dia misy isankarazany : ao ny sotro, ny fikapoana atody mba anamboarana mofomamy, vita amin'ny vy moa ny ankamaroan''izy ireo.

Vehivavy Malagasy mahakarakara ny vatany, ary avy nanapaka volo izy ; nosasana ka hita fa mangirana tokoa.

Tsena amoron-dalana iray; mivarotra legioma sy voankazo toy ny: tongolo gasy, sakamalao, saonjo ary voatabia sy ny maro samihafa.

Orinasa lehibe noforonina tanora malagasy iray no namoaka ny sary famantarana azy ireo. Miloko fotsy ary misy litera natao mainty izany.

Tranombarotra lehibe misehatra amin'ny tontolon'ny akanjo sy ny kiraro no manana ny sary famantarana azy, miloko maitso sy manga izany.

Orinasa lehibe eto Antananarivo misehatra amin'ny fikarakarana dia toy ny fialan-tsasatra manerana an'ny Madagasikara. Manana ny sary famantarana azy ireo miloko manga ary fotsy.

Trano lehibe: vita amin' ny hazo, ny tafo moa tanimanga, somary ambanimbanivohitra, misy zaridaina maitso sy voakarakara, vato no mameno ny tokontany.

Fianakaviana nitsangatsangana amin'ny moron-dranomasina no mivory fa hisakafo atoandro ; ny vehivavy no mikarakara izany, ny ankizy kosa mbola variana milalao.

Ny voanio dia voankazo iray maniry any amin'ny moritsiraka. Misy rano ny ao anatiny ary fotsy ny lokon'ny ventiny. Mety ho an'ny fahasalamana ny finanana azy io matetika.

Bokin-jaza natao ho lokoina, feno kisarisariy moa izy ity mba hampisokatra ny sain'ny madinika ary mety ho an'ny ankizy lahy sy ankizy vavy.

Entana amidy amina tranombarotra lehibe iray eto andrenivohitra ahitana azy io na eny a Tsiadana Analakely Ampefiloha sy toerana maro hafa

Toeram-pivarotana asa tanana vita Malagasy. Natao tamin'ny rofia sy ny hoditra izy ity. Misy pôketra sy satroka ho an'ny vehivavy ary fitoeram-bola kosa ho an'ny lehilahy.

Asa tanana mpanakanto malagasy fanta-daza manera-tany sy eto an-toerana no ahitana kavina isan-karazany sy firavaka fatao am-bozonana vita amin'ny hoditra sy rofia ary vy izy ireto.

Maro karazany ny bibilava raha ny eto Madagasikara. Ao ny maro an-davaka, ny menarana. Marihina moa fa tsy misy poizina izany izy ireny ka aza manahy raha toa ka voakaikitra.

Fiara fitateram-bahoaka manao zotra nasionaly, miloko fotsy ary mamakivaky iny lalam-pirenena fahafito iny izy.

Vavahady lehibe eo anoloan'ny làlana no nolokoina mena sy mavo ary noravahana hazo ny manodidina azy io.

Menaka nafarana avy any ivelany no tonga teto madagasikara. Mety amin'ny vehivavy tia mikarakara ny vatany. Ahosotra amin'ny hoditra izy io ary mahamandina izany.

Fiara iray fitaterambokatra any ambanivohitra. Rakotra tanimena ny milina satria mamotaka ny lalana ary asiana fanamboarana izany.

Trano manaran'ireo Andriana Merina etsy Ambohimanga rova ary ao no milevona ny mpanjaka maro misy volamena sy harena miafina.

Biby tsy dia fahita eto Madagasikara, mampinono izy ity ary miteraka fa tsy manatody, misy volo miloko lavenona ary mihanika hazo, ny rambony moa dia lava.

Fitaovana an-tokatrano ilaina amin'izao herinaratra tapatapaka izao mba hiarovana ny fanaka mandeha amin'ny herinaratra rehetra.

Fampiratiana ny fomba amam-panaon'ny faritra Atsimo-Atsinanan'i Madagasikara ahitana ny trano falafa izany, ny lakana ary ny akanjo vita amin'ny tsihy.

Làlana eto an-drenivohotra, tena simba noho ny rotsak'orana sy ny tsy fikarakarana azy. Jereo anie fa toa azo ilomanosana e! na trondro ary ve tsy ho velona ao amin'io toerana io?

Toeram-pisakafoanana iray eto an-drenivohitra somary mihibokiboka ka tsy maintsy arehitra ny jiro, diso mifanakaiky ny seza sy ny latabatra ka mety hifandoana ny olona.